Pirinsi anahi n za loori gbini ka yino gbibi marafa m be bɛ nyaanga ka niriba be loori puuni paɣa gba nyɛla ŋun be loori maa ni ka niriba ŋɔ sheba dundu n ʒi loori ŋɔ zuɣusaa .